Omama bayaxwayiswa ukuthi bahambise abantwana ezibhedlela lapho okulohlelo lokuvikela imikhuhlane ethile ukwenzela ukuthi bahlale behlanzekile njalo kulokuvikela imikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi uzulu abelamanzi ahlanzekileyo eduze laye ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sithole amanzi endaweni ehlanzekileyo, ukwenzela ukuthi ekusebenziseni kwethu lawo manzi singatholi umkhuhlane.

Lamuhla esigabeni sakithi bekuvulwa isibhedlela esitsha. Siyambonga kakhulu uhulumende ukusilethela isibhedlela eduze lathi.

Siyabonga uhlelo olukhona esigaben sethu olufundisa abantu indlela zokuziphatha kuhle ikakhulu ekucabangeni kwethu

Izulu uyaxwayiswa ukubala imfundiso iziba khona emidulini yemakilinika lasezibhedlela ezimayelana lemikhuhlane etshiyeneyo ukuvikela lokwelapha kwakhona

Uzulu uyakhuthazwa ukuthi athole ukuvikelwa kumkhuhlane we covid 19 ngokuthatha amajekiseni akhona .

Siyambonga uhulumende ngokwakha izibhedlela duzane labantu ukwenzela ukuthi bengahambi imango emide besiya thola usizo lapho begula.

Nxa ufuna ukubakwazi ama ngcikwani akhona egazini lakho xhomana labo laba bayakuhlola bakutshele ukuthi yiwaphi amagcikwani akhona

Kuhle kakhulu ukuhlolwa kwazakale ukuthi ubulawa ngumkhuhlane wuphi ukwenzela ukuthi uphiwe imithi eqondane lawe.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ogulayo aqale ahlolwe kwazakale ukuthi ubulawa yiwuphi umkhuhlane engakaqali ukunatha imithi

kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lemitshina ukuze odokotela bahlole izigulane babe lesiqinisela ukuba abakucabangelayo umkhuhlane yiwo.

Siyambonga kakhulu uhulumende ngokuthenga imitshina ezibhedlela ukuncedisa odokotela ukuhlola izigulane.

Kuhle kakhulu ukuthi izibhedlela zethu zibe lemtshina eyeneleyo encedisa izigulane ukuthi zilulame ekuguleni kwazo.

Imithi yakulezi insuku, iyaphangisa ukusebenza emzimbeni wesigulane uqeda ukunatha uyahle uzizwe usungcono.

Imithi ekhona kulezi insuku iyenza kubelula kakhulu ebantwaneni ukubulala izibungu ezibakhona esiswini.

nansi imhlobo yamaphilisi amaphilisi ahlukene ngoba amanye ngokuvikela ikanti ke amanye ngokwelapha kumele sibekwazi umahluko wakhona singakawasebenzisi

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi basondele duzane labodokotela babantwana. Kwenzela ukuthi bancediswe ekukhuliseni kuhle izingane.

Omama bayakhuthazwa ukuthi baphatheke kunhlelo eziba khona ezibhedlela ezifundisa indlela zokuphatha lokukhulisa kuhle abantwana.

Omama bayakhuthazwa ukuthi bebenanzelela abantwana nxa eqala ukutshisa bebagijimisele esibhedlela ukwenzela ukuthi bathole usizo masinya.

Kuhle ukuthi izitolo ezithengisa imithi zibeseduze lozulu ukwenzela ukuthi uzulu aphathiseke nxa sokuqhamuke umkhuhlane.

Kuyadingakala ukuthi ngemakhaya kubelamafamasi ukwenzela ukuthi lalapho kuqhamuke umkhuhlane uzulu athole imithi masinyane.

Kulenhlelo ezehlukeneyo esibhedlela ezokwelamisa imuli. Uzulu uyaxwayiswa ukuthi nxa engakangazilungiseleli ukuba labantwana baxhumane labezempilakahle babancedise.

Kuqakathekile ukuthi laba abadlala imidlalo yokuzilibazisa okunjenge bhora lokugijima, nxa bengalimala basondelele o dokotela

Nxa umuntu engalimala esemdlalweni webhola loba owokugijima kuqakathekile ukuthi ayebona odokotela ababona ngokwelula imithambo lamathambo.

Siyathola imithi ehlukeneyo kuzihlahka ezihlukeneyo ezeganga. Kuqakathekile ukuthi uzulu afunde ukusebenzisa izihlahla njengemithi ekuvikeleni imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuhle njengesigaba ukuthi sifundisane imithi yesintu ukwenzela ukuthi labasilandelayo benelise ukuba yazi.

Siyakhuthazwa ukusebenzisa izihlahla ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo ngoba phela izihlahla zitholakala lula njalo akula mbadalo.

Kuhle ukuhlala ukwazi imihlobo eminengi yemithi yesintu .ukwenzela Ukuthi lanxa ukhatshana uyehlelwe ngumkhuhlane, uyenelise ukungena egangeni uthole umuthi wesintu ukuze usizakale .

Imithi yesintu ilula kakhulu ekuyisebenziseni njalo intengo yayo iphansi kulemithi yakulezinsuku.

Kuhle ukuthi uzulu ajayele ukusebenzisa izihlahla ekwelapheni imkhuhlane lekuvikeleni ngoba phela kutshiphile.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi uzulu abekwazi imihlobo hlobo yezihlahla ezelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Kulula kakhulu ukusebenzisa isihlahla seganga. Ikakhulu nxa umuntu engabakwazi ukuthi isihlahla esithile, selapha umkhuhlane uphi.

Kulezihlahla ezehlukeneyo esezitholakala ezithengiswa ezitolo othi ungazihlanganisa unathe amanzi ziyagezisa ingaphakathi yakho.

Uzulu uyakhuthazwa ukuthi afunde izihlahla ezikhona ezilapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo ezivikela imikhuhlane.

Ezinye izihlahla ezelaphayo siyenelisa ukuthi sizihlanyele emagumeni ethi sizilondoloze zibe seduzane lathi.